Embogo nyamwingi zemereire omu bunyantsi obwomire Kandi aha rubaju rwazo hariho omuti omuhango omuraingwa . Orundi orubaju hariho na endijo emiti nyingi.

Abakazi babiri bariyo nibatambura na n'omwana omwe omukazi omwe akwastire ebaga yakyenju kandi ondijo aheekire omwana aha mugongo ayegwire n'enku aha mutwe gweye kandi aharubaju rwabo hariho emiti nyingi.

Ekyombeko ekiraingwa aha rubaju rwakyo hariho emotooka eri omu rangi erikwera harubaju rwa motooka hariho omushaija ashutami aha piiki wareebaho omu maisho g'omushaija ogu hariho omushaija omutembeyi ateire aha mabega ge ebintu kandi akwatsi omu ngaro n'ebindi bingi ajwaire empare eri omu rangi erikwiragura.

Emiti mukaaga emiraingwa aha rubaju rwayo hariho emiti endiijo eshatu kandi enyima yaayo hariho amaju maingi kandi hariho koraasi hariho obutafaari obusigire erangi erikwiragura hapakaingire n'egaari kandi aha muti ogumwe hariho akaapa k'erangi eyakinyaatsi hariho n'akaapa akandi ek'erangi erikwera